Tobetida asati keehidikka issi miisha xeelishe ettappene kare dere asa woykko paranja getetidaysi ayfe bolla manaxire kareththa qoophe huuphiya bolla wothidi xeelishe dee'ees guussakko.

dere woga gammo asatikka pushani woykko timirte keeththate izasoni issife shiiqidi duulatishenne topbetishe de7osona maatay keehidi maatatishe de iza timirte keeththa mi qaseka chikka sentha mi essidi zambaro ta essidayti keehi deettosona

Xillo haaththe teqetidi deizayssinne asati iza giddon geledi bolla woykko dumma dumma miishatat meecettana dandayizayssinne issoy issoyarakka kaa'edi sheempi ekkanaw bessiza xillo haaththezi goggishshe de'izayssi beettidees

Keehidi daro guuththa nayti uttidi hinirakka duge simidayssi hanirakka izatakko simidayssi de7oosona haysika keehidikka issi bessanikka issi qasseka de7iza bessan oyde bolla uttidi beettishenne timirte ekkishe de7oosona.

Keehidi issi bolla eqqizi diza asati ammano bonchishe de'oosona. haysikka tophiya orthodoxe amano geetetizayssikka keehidi be amanoza bonchishe de'izayssi hessan qonccides guussakko hayssikka izatas lo'okko.

Toppetiza sohoni woykko geeti gita bessan ikka asati yootidi tophetishe de7oosuna hyssikka gisize bessani qaase pooxaka mayda asati gammo dungusa qophe uphe bolla wothidayti eskishe de7oosuna

Asati keehidi dumma dumma miishata godettanawu issi keeththa woykko kawo oososoy deizaso yiidikka be qofata shaaketishe deizayssinne keehidikka cilididi deiza matati qoncidayssi beettides guussako

Usuppun adde asatinne eeta giddon issi maccashiya eqqidaara de7ishini eetikka zo7o boora oykkididinne keehi gita zo7o bopra shukkanaasse timirtte keethay de7iza guyera aathidinne oykki gaadezethiday beettees.

Keehid daro asati eqid de'osona .enta guyeraka kaamey dumma dumma mishi canisheka de'izayessika qoncides asatika eqidi kaamera eqid de'osona guusako

issi macashia qasseka hayssan daro addeti deizayssa atti donnu beettashe gammo dunguza mayda qamisekka wuthadanne beettashe isi si sinthane korojeo wothade ayssoe asatikka tuppetishe de7ooson

Nam7u asati boothu mayidaytikka issi miisha xeellishenne qasse maashine giddofe kessishe de7oosona eetikka son de7ishini dumma dumma qasseka eeta guyera guutha naytinne qasse hara miishatikka beettooso.

Keehidinne daro kawo oosanchati ha'i wodey doorettiza kawo misiley deizayssa giste geetettiza shurabe maydinne uttidi deizaytikka dumma dumma issime dhooqoftaka woththida asati tobetishe de'oosuna.

sarkalera keehi daro mispetishini attoma naytikka asati hayssa amato ekkisayssinne iza gitoni ichana si gessizaanishatikka jibba geetettizayti infettishe issimiishafe de7eossona

Nam'u maca asati beetosona issinoka suusharo yadasa aqizayssa bessin eetikka issife eqqiti de'oosona eeta guyera daro attetikka de'osona xuufeykka xaafettidi deizay beettana dandayites.

Issife gitidi utti tobetiza asati tehi shini feeta senthani aeaqasseka so7oome dho may7o mayda asateka hedzdzu asati utti bite oosona tobetishinne qofa immishele egish eggitos.

Gammo zoone arpamije katama giddonikka ha'i ooththettida fayatetha immiza dhoqa topheya giddoni bettinte shitiza nam'antho betha bolla de izayssi haysika paayatetha asa nayti naagana mala imettiza pooqixin beettes.

keeththey keexidi de'izayssi asa naytas keehi daro kowa immanassi bessizaafesa gide shini qasseka utkanas sinne shingidi ekkanas deiza boossatikka giigiti deizayssi keehi qonxi bisossa

bee ammano kaallisa asati kehi uttidikka sinsera de7ishini eta querakka daro attuma asatikka uttidayti tobetishe de7o suna hayssanka qofata siy shinne kaallishe de7o suna kussako

Gamo dere cimatikka hayssan qoncitosuna dunguza may7o may7dayti xambaro oykkidayti laxa naa woykko gaabe maydaytikka hayssan qonciti shini issi addezikka eytas qofisoshooppi shimme woossi shetees

Issi addey uttida hissi beqo dimaaga qoncishishe de7ees addezikka keehidi daro asati uttidi tobetiza bessanii kaho oosanjati de7iza sohoni isa oychin beqo dimaaga woykko qofa immishe de7ees.

gammo dere asay keehidikka petere woga may7o may7idayssi leemisos dunguzota may7dayssi qasseka xambarokka oykidayssi iita giddun issi addey be ammano kaalethizayssika eqqidi cimatethan woossise dheizayssi qoncides

Issippe gidid utidi de'iza asatika tobetishe betosona.

Gammo debe'e asawey koy ci mati maata irza maata bucidi oykkida nam'u asati beettosuna gammo dunkiya koppey wothidaytikka beettishe de'oosona hayssika issi miisha tubetishenne iziqishe de'oosona

Heedzdzu asati uttidinne de'oosona. eetikka issi bessa sinththan tobiza asi de'izayssakka xeelishenne silkiya kushiyan oykkidayssi biire oykidikka waraqata bolla xaafishenne heedzdzati ezggishe de'osona.

uttidii tobetiza asati keehidii beettosonna tobetiza asatikka bii'ire woykko qasseka bi'ire oykkidi mastawaasha giza qofiso waraqata oykkidaytiikka macatinne attumati tobetishe de'oosonna

gammo dunguza qoobe wothidayssinne hara asati qasseka uttidi isife tobetishe de7oosona bi7ire oykkidi waraqata bolla qofiso immizayssa xaafishenne tobbeti ezgishe de7izayti beettoosona

Nam'u geleshota issi medhoti eqid de'osona , geleshotaska sintha bagara Tama masatizays betishe de'es, nam'atika dhoqa besan keehid utid issi Isa xelishe de'osona .

Issi guutha macasa Dara sooppe ha kesa gula finqi bolla eqqida deyi shine nam7o attuma naytikka kashe na itu qasseka haduni qasseka soo bolla eqqiti de7ooso naa guussakko hayssika lo'okko

buuxane kamettida sohoy geedinne gammo deres beettizayssikka hayssa ni qoncides hayssa sooza sinthani kathayka zerettizayssi bangawey giste geetettana dandayizayssika de7izayssi beettes

Issi macas ya hudhe bolla qufe woththidayra miicashe issi bessa bashe tayssaka kushe bolla issi tafella bolla xaafatanne saro gizayssa iza bizaysskogizayssa indezetora xaafa bessashe de7ays

Woray mithara deizayssi keehi beettishe deees worasikka keehidi daydi deizayssinne cillidi beettizayssi quncites woraza sintha baggara denbay deizayssi keehedi eretidayssakko

gita shuchi kehidinneeqqidi deizayssa bolla qasseka misiley xuufeyka kusuchchasa bolla keseti de izayssi qoncana dandayides hayssika qasse aase diikko be derey wogan de izayssa guussakko

duge ha tophiya dere asi woykko oomera tehe asatappe bedere woga ooththo ooththiza asatikka duuna bolla moydho giddone befisha geethi dinnin sintha bolla qalameti yetti bedere woga ooththo bessishine mesi macashiya beettawis

ciishati leematetinne dumma dumma qasse kase wode wokaa asati go7ettisa miishati de7oosona hayssanikka qasse daro lo7isa leemateti iza bolla diza ciishati qasse uttanas ooydeti beettosona

nam7u karetha asati be dere woga mayo mayidayti moydho bolla qasseka aadhdhizayssa aaththidikka tohoora caamma aaththun na eqqiti de7osona guussuko hayssika pe dere wogakko

Petere woga bonchisiza amaca asati tambure issina eta giddon oykkin qasseka eeti isso issaara betere wokka kaasa ka'ishede oosona hayssika bude ha topheha lile giddon beettizayssa gitanaw dandayes.

Arbaminc'e kataman beettizayssi hayssika qasse wora giddon de7izayssi aazey gizayssa gidikko qasseka denba bessan de'iza hare woykko hayssa nuni amadethora meeda hare gibixahissiza hayssika qoncana dandayi deessee

Leemate woykko qasseka keehidi imache sinsani addphiti lo'isayssinne dumma dumma woka miishateti leemateti qasseka keehidi qasseta buretinne dumma dumma saafa masatiza diithatikka yabaati geettosuna.

Asati uttidi dumma duma oso othiza kawo osanchati haysani elekitiriki gizaysan othishe de'osona ka kompitere goetidika issi issaysa xelishe de'osona

Amaraathura cupupekke hidi dare cuugeti deizayssinne misileteti asa misile deizayssi beettizayssi xuufusikka misileza qoncisise deizayssi hayssanke hidi beettizas kuussako

Issi miishsha sunththi ingilizathora xaafetidi de'izayssa haysikka isi afilikeshne gizayssa gin i e getetidi gamothora nababetizayssi qassikka beetishe de'ees. guussakko.

Xoofey indizetxo fidalenstafetidi deisayssi beetti shini issi addeyka qasse kaatefe woga woykkoaysse gitaare geetettizayssaa oykkidi qasishe hartifi shale geetettizaysla xayllishe de'ees guussako

lo7o ayta qallas waykko lo7o aayta qamma geetettizayssika amarethoha amaretho dounan xaafati de isassi beetti shine gixaka bessizay aayiranne naara issife idimettidi bessiza misile de7i shine xiirsafa eete achchen de7e

Qofisoso qoncidayssi asata misileti deizayssinne xufufey amarethora xaafeti beettizayssi kedikka qoncides ayfe bolla manaxire wuthida asatinne wothonna asati huphey bo7adidaytinne gu7aton nayti macatinne attuma nayti de7eossona

Amarethura xuufey xaafeti deizayssinne wuzna misile beettizayssika isa karsera xuufesi aaayo geetettiz hessi shempos poo'o kasseka dosan xaafettidayssanne minotethas kasseka beetti erettidayssa geetettizayssa qonchise.

Issi adde miicishe kushe tira bolla wotidi idimidi de'izayssi beetees. hayssikka qasse ebise geetetizayta gidon wogga galasi ebese getetiza tammu saateppe simmin giigida xuufekka amarathora qonccides

lo'iza oge maatay aacidinne dizayssi osetidayssa gidon asatikka kawo oosanchatikka hametidinne xeelishe dizayssi qonccanawu dandayidees. izi didayssi gashetikka dizayssi beetidees guussakko.

Elektrikeni qasseka kawo oonakeththa ooththi sishayssika hayssa ni sirje keeththani iza miisho citikka bessi ayssinne xuufeysa fetidi7ideezayssi ingizethora qasse bedeayssi qoncides

ooratha pooqey wootettidi deizayssi ha humsi isa bolla kaaa qonci shini hayssika amarethura daro cuufeti iza yookizayssi qoncana dandayi dees kuussuko hayssika amaratho fida lenxafeti dee

Ammareththo fitaleminne indetxetho fidalemi suufey xaafettidi deiz ayssikka qoncites hayssika tuphiya timirte ministere geetettizayssika hayssani xaafettidi de'ees guussakko hayssika lo'okko.

Issi adde uttidayssikka kompitire bolla oonatetha erisiza woykko oonatetha waraqqata imizayssa xeelishenne qasse dumma dumma bessatan yedishe de'ees guussakko.

foo7o woykko koronte geetettiza gissami oothchiza qawo ooshinchotikka fiodi ooththishenne qasseka hayssa foole geetettizaysseza essishe soolaretaka iza bollara woththishe teehi beetdo suna goossata

pooqe keehidi keexetiza bessamin ooththiza asati hayssanke hidikka dumma dumma koronteta laallishenne qasseka isa geekisiza oosanchafi qoncidosona hayssika ke hidi foo7o immanas lo7izayssa geetettes

Kawo oosancha shurabe mayidayssikka issi addezi utidi kompitire xeelishe de'ees. Addezikka qasse keehidikka xoqa bessan oydde bolla uttikko kompitire xeelishe hayssan ikka pilgeththa tophetha qonccisishe beetees.

Koronte aapu taybidakkoka yootizayssi dumma dumma bessan koronteti eexxana fo'ana mala sibiidi foo'idaysa taybidi bessiza hayssa ni mashinezi deizayssi keehidi qonci dees guussakko

Geesiz heera woykko gaxxare geetettiza bessa korontey aadhdheti bizayssinne nam7u mitxati eqqin issa bollara korontey bizayssi keehidi beettana dandayidayssi hayssa misiliza bollani xeelettana beettees

hissi addey be qofa woththishe kushemi go7etidikka dumma dumma ooththota ooththishishenne doommisishe be qofa goththishe de7ees guussukko addeza gu7era hara asati ooththo ooththizayti hayssani shuchchataka phalqezayssi deees

koronte dumma dumma bessa baanas dandayizayssi koronte mithayka eqqidi de7izayssinne hayssafe korontizi shaaketidinne keehi hara derey woykko hara bessan biidi po7u immanas maaddiza bessay qoncanawu dandayidees

keehidi denba mesanikka filketha ooththiza issi maashineykka keehidikka hayssan beettishe de7ees hawissika foo7o hoykko koronteta keehidi awan beettizakko hamisanass qoncisizayssanne qasseka denbattida bessan maata cipimmi de izason inme doosatikka geettosona

essi aphay ayfe bolla mana xire woththidayssi be qoode maaga woykko qofa qoncisi s aa de7ees addezi keehidikka be qofa qoncishishe deizayssi beettes kuussuko addizikka eqqidi udhe izas bo7attizayssan malatees

Issi addey oorathi oohtettishe deyiza esane eqqitinne oohtettiza miishatas qofisonne qofa immishenne paatetha yootishe de7es kuussukko addezikka be kushen go7ettidi birapphen qasseka issi bidadhe kusheppe bessi qoncisi she dees.

keehdi daro addeti woykko ichachu asati uttidi tobetishe de'osna heytikka aba qofiso waraqatami biyiren xaafizayssi qasseka akekki dikka xeellizayssi pompera haaththe dikka deizayssinne kompitereta go7ettizayssi dee'es

Asati keehti gita bessani uttidimme toppetishe deyoosona heetzdzu asatikka eyta toppisaytinne kaalethizayti uttidi de ishini keehidi daro asati qasseka kawo oosancha gitana dandayizayti utti dimme siishe deyoosona

beela pitoppe toppe oykkida asatikka hayssa ni qodi magga qasseka doommidinne xeellishenne filgethay aazi gidikkokka asati uttidi qofa qonxi shinne tobetishe de7oosona

Kukku qan7e kaththay bayzettiza sofo geetettizayssika beettes isa bollaka qasseka qofisosu dohe hidi dumma dumma amarethora xaafettida xuufuti duuttosuma qasseka motoreykka kareni ekkidi deees guussara.

Oke bolla issi addey motore bolla issi adde pequ'era utisi eqqiti deehees haratikka dumma dumma uttamas bessiza bessaynne dumma dumma ooththo asatikka beettishe deessayssi oyhdhanau dandayides guussakko

issi addey ke hidii daro asas gakkanaa bessizayssa be qode maaga qofa qonci sise iza giddon dees kuussekko addesa assaraka qasseka topheya bandiraynne qasse topheya zal7anchatasi deyizayssa banke keeththay woykko biray shiiqizasohoy beettes

heedzdzu indeti woykko maca asatinne issi addey beetees addezasi huphey bo'a gedi shini addezi ayfe tukke sineni uttidi oykki uyishe de'ees gidofe attinne asati uttidikka keehi lo'iza oyde bolla woykko banki keeththan be'izayssakko

issi addey gopfe huhphe bolla woththidayssi issi indera haasayisheedeyssine indey sinthane qasseka dumma dumma oydesa bolla wuyettisa miishatinne metettizayti de7o suma asatikka haakkidibeetosuna

Tukketi dumma dumma miishe tikka u7ettiza bessay hayssani de ishini gelosoza bolla qasseka misileti katha misileti qumay metettanas bessiza dumma dumma misileti deizayssa sinthani qasseka kushe meecettiza hasati beettoso.

Be komputere komputere oykkida asatikka keehidi beettishe de'oosona. asatikka be komputere oykkidayti qasseka isso issorakka eqqiti tobetishe de'iza asatinne qasse warqata bolla xaafizayti bii'iretakka oykkidayti de'oosona.

Ogera asati keehid issi medho shurabe mayidayti betishe detes.

Tama meto ashchiza asati issi miisha tamay oykkinke hidikka iza as ishede ooso na asatikka keehidi hayssa tamaza haathinit ayssiside izayssi qoncana dandayes gussako

Tama meto naagiza issi addey eqqidikka issi miisha yooti shemme qofa qoppishe de7ees guussakko addezi qasseka may7dayssi be ooson ooththizayssa iza may7osa maydi qofe woththidikka eqqidi deees.

Tama meto asiza qawo oosanthati keehdi utti dikka gita soho giddoni toppetishe deisayssinne eeta sinthara qase biire oykkidi warakata bolla xaafishe beettizayti esgishe beyoosona.

tamay issimishiya oykkin tamasani haaththe fistidi dhayssiza tama meto ashshiza oosanchati haaththe fistishe de7oosona keeydikka haaththeza tamasi eexxise yssaza haaththen fisiti dhaysise deizayssi erettida issakko.

Tama meto naago asatikka issi miisha tamay oykkikko elles gakkidi toyssanassi maaddiza kawo oosanchati issife gididi uttidi deizayssinne be mawo mayidayssi beettishin eedappe issi addezi zo'o medho haramayookko tee maydees.

Tama meto assiza oosanthati keehi dikka nam'u asati hayssa beettishinn isata achchare guye baggani qasseka kaameza bolla xuufey xaageti deyssayssi eyta qofa qoncisizayssi de'ees guussako.

Keehidi daro pooqey keexxettidi deidayssi oge achchami beetees qasseka keehidikka zokay aadhdhesosu deizayssi nam7u ogeti aakkidi deizayssinne denba bessay keehidi beettishe de7ees kuussakko.

keehidi gita sohoni woykko pooqe keeththa gidduni kawo oosanchati issife shiiqiti wode bolla uttidi isso issas qansezaareti tobetishe de'oosona issinishi yootetizayssaka siyishe woykko ezgishe de'oosona

fooqe sohoy keexxettidi de'izayssi pooqezikka keehidi lo7izayssa gititikka ha7i wode wode ehizayssa masalatan fooqezi keexxettidi de'izayssi qoncena dandayidayssa hayssafe eskades kussaku

Woeyke hidi dokqa bessani ugi achchani kipexettidi deizayssinne saooqisa bollaqa isa sunthi qasseka amarethuda xaabadi deizayssika beettes guussako hayssikakke hidi issi miisha koncishishenne issi asas oothettidayss

Pooqey keexetti dii deisayssike hidi lo7issa pooqezibeti shini pooqesa sihuphe bollaka qasse pooqesa sunthi aasa ooththosogizayssikka addis abeba ayssu aawa keeththe kogizayssika saafeti dii de izayssi qoncides

pooqey keexxettidi de'izayssi beettanaw dandayidees pooqezikka qasseka keexxettidayssa sinthani ingilizetho pidalera xaafettidi de'izayssi beettes sinthetidi qasseka de'iza pooqezikka qalametan tiyettidi guyen lo'i beettides

issi macasha kushe bolla saate aaththidaara haytheni qase worqe aaththidaara uttadanne keehi lo7iza oyde bolla uttada be sinthani lo7isa miisha woothatanne qofa qoncisa senne qodi maakaabe halcho immashe de ayus

issife gididi beettiza asati de7oosona iita gi tunu duge ha topheya deree aysso aawa kapoxe la7un keppedeykka hara kawo oosanchatikka izara gididi beettishe dei shini hayssa soossa hoykko timirte keeththa gitana dandayizesha guyeni daro xuufeti de'oosona

Garsafe gude gexi shekka duhe qase cukan cukan ootheti deisayssa pooqe bolla issi macasheanne harasati ke ishini issi addesi isoo keessa ogesakka kushen madati diibessishe dheees

pooqey keehidikka lo7iza pooqey kawo oosanchaso geetettana dandayizayssi ooththettidi deizayssi beettides kuussakko qasseka zogaykka deyizayssinne ogepi paadhanas ooththettidayssi qoncites

Gita pooqey keexettidi de7izayssika pooqezi keehidi lo7iza keethe gidishini iza bolla iza bolla qasseka laameraza bolla xuufey xaafettidi de7izayssinne tophiya banddira misileykka pooqeza bolla beetees.

kawo ooso suni fooqe keehidi oohxetidi deisayssaka ooththansati yiidi xeellishinne keehidi dhoqabissan de isa kawo oosanchatikka keehidi xeelli shinni issi addazi eytaka tobidinne qofiso ilmishe gootte

asati keehidikka daro asati issife shiiqide uttidayti beettosunna e huphe bolla qoofey woththidayti kawo oosanthatakka malatiza ha asatikka keehidi beetto sunna topheya bayndiraykka xuufe de izays hayssanee

omarsara koronte yexxishe deees qatesi dumin korontezikke hidi yeexxishe deizayssinne hayssas katamas boo7atethaza immishe deisayssi ka7etikka ogura bishe deizayssinne fooqeti keecettidayssi foo7ishe beettees

keehidi gida poqehi keexxettidi deizayssi beettishe deees gidofe attin pooqeza sinthane kaamey keehidikka lo7isa kaame deizayssi daro kaame beettishe deees asatikka dumma dumma ubbe halchota qofanas hamettishe beettosona

Gaamo dungguza shuraafe paydoy oyddu tammanne iza bolla beetizayssa mayida keehi daro asati attuma asatikka hayssani beetishenne eta giddoni tophiya banddiray beetishe de7ee.

hayssi kawo oossoso geetettana dandayisipe isikka wolayetha giddoni beettiza yssikka gelosoza bolla xaafettidi de7iyay sinna sinthan topheya bandiray beettidayssi qoncides kussako

fooqey keexettidi de'izayssikka qasseka keehidinne daro qasseka katama bessi haakki beetizayssinne ooratha pooqeti qalamerati yettisayssi keehidi lo7idi oosettidayssi hayssan qoncides

issi macasha komputeren go7ettada dumma dumma miishata ooththa she deyays izakka uttedanne xeellashenne qasseka qodi maagata qathashe beettidayssinne qofa asatas wursashe de isayssi yerettidayssakko

Issi macashiya iqadime de'izaara qodi maaga qoncishashe beettays sanna machashiyaka keehadanne qodi maaga qoncesizayssizakka dumma duuma asatas bessiza hanotanne woyko deretetha gaththo ogeni qoncishase beettays.

heedzdzu asati oyde bolla uttidi daaburanne qasse shaashshi shaaheti dayssa kathetamishenne ussata qasseka laselaasata uyishe hessineerakka qasseka dumma dumma miisheta wuthidi uyishe beettosona eetikka meicishe kamera dendishe deizayssi quncides

Maca asatinne addhuma asati de ooso na gitofe attini issi nayakka faayatetha himiza bessani saketata ba7ada faayatetha eqashe qase paxada dhoquga dendaya uttase issi macasha meicata ha oge xeellashede-aali

Daro asati eqqiti ka7amera dendishe deishini eyta sinthanikka uttidi deizayti macatinne attuma nati de7oosuna iita koydakka keetzdtzi sohoy keexxettidayssi deishe hayssan beettides wuussako.

Issi macasaya guutha na7a qasika kobaymiya issimisiya ushshashye deyas hayssika payatetha immisa bisxaso hogitanawu dandayeskaretha goosse qaccida qathizayra issi macasaya zokku zaara utta haraso xeellasee deyays.

ogera asati haayshe de7o sona asatikka haayshini eyta guyera kaame eqqiti de7ees kuussakko keehedikka asati issi misha xeellizayssi woykko kawo oosancha gidana dandayizayta geetetto sona

Payateththa giza issi bessankka sakketida asati ichanasi giigidi diza ettasi giigida oydeekka beetishin dumma dumma maashinetikka lanqqera beetishe de'izayssi hayssappe betetidees.

Issi macashay be qofa woykko kolima ga koncisas keeeda beettays yuzakka dumma dumma miishetami asa naytas gakkanaas dhesizayssa micada ufayeta koncisase beettizayssinne tophiha bayndiray isi achchara de7izayssi koncisetes.

Keehidi attuma asati woykko kawo oosancha geetettana dandayisayti issi miisha dunkane geetettiza eqidason galidi xeellishenne qofa immana gishsheede ooso naa guussako

Issi maxasiya shempo ashshenas si suutha immasheede ahys isakka booththa shurapbe may' dayra uttadanne suutha immasheede izayssi payatetha naagossunne ayta sillo bollapkehi maado immanaw dandayees guussakko.

Heedzdzu asati beettishini heedzdata giddofe issinniya maccashi geetetays gidoppe attoni giddon de7izayssi woykko issi addezassi immishe de7ees guusako hayssa asatikka uttidayti ezggishe de7oosona.

Dhalee bayzettiza sufoy woykko dhale keeththi deizayssi qoncanaw dandayides hayssa dhale keeththezi qasseka keehidi dumma dumma dhaleti deizayssikka asa nayti saketizayssa gidikko be faayatetha hayssafe mittide naaganaw dandayosuna.

Aakime keethankka anjetida kawo oosanchati keehidi dhoqqa besan de'izayti sunththaykka ettas dokitere geetethi xeegetizayssati issi miishsha qoncesishenne qofa imishe de'izayssi beetanawu dand'idees.

oge bolla taapelay kee7hidi dhokkika taapelaykka eqqidi deishini kawo oosancha tintinne kehi daro asatadi hayssani qasseka xuufe sintsara xaafi ekkidinne isa bolla wuznay dezisaa misile ekki hamettishe de7osona

Issi macasaya asa naytas gakkanaa mala iza daro miishatane bekodi maaga qoncisasi de'ays guussakko izakka qasse isi kuyera xaafeti diide iza xuufeykka issi qasseka yetiza qofiso bestishe dees.

Issi macasi qamisa mayidara issi misha compare bolla xeelashe de'awusi.

woxxosonni isara kaachiti yettanassi maathiza maashimeyta qeehi di beetes hayssi maashimezikka iza gittora diilla qolekko qaachchidi keehi go7a immanawussinne asanayta diilla eqase immanas beettizayssa gifi shini qorkoroy qasseka oorath kexetti diddeyza issi beette

Kamey qorqoro caanidikka ehin asati kaameza bollafe qorqoroza woththishe de oosona keehedi dumma dumma misiletan deiza may7o may7idayssi ha7i wode doorettiza kawo may7o may7ida siqa bettishe dees.

woray keehidi qugiti summetiza bessan deishin wurasa bollara shaaray beettees sikka bessaney gasseka maatay maatatidi deiza soon keexxey guutha keeththeykka be dere woga keeththey keexutidi deizassi beettishe dees

nam7u ogey hadirsaranne osishchara beettishin issi ogesa giddon kaamey haa yishe deizayssikka keehidi daro asatikka beettishinne koronteti oge gidora beettizayssi hayssa misileza bolla qoncidees

irpineso esooy woykko keeththe keexitidi deizaysika beettes hayssika ilfinne keeththesikka keexitidi deizayssa giddoni tuussi eqkidi deizayssi beetees keehidikka daro tuussati darsara deyanaw dandayeettes

heedzdzu asati beetosona issi addezi qanthera gitazi qopfe woththidayssi duuna som'ura lulettidayssi ha xeellishe dee'es issinosi qasse naazaa bolla koshe woththidinne eqqi dee'es guussako

Tapella bolla xufey xaafetidi deizayssi ingilizetho fidaleni bietishe diees koronte tiikke hidi bollalayssika biettishini oge bollakka ameti darokka ameti eqqite hidi ooso naa guussakko.

Shuchchani keexxettidi deizayssi issi miishaykka issi qofasi iza giddon halxidi deizayssi qoncano beettides gidofe attin hayssi keehidikka issi miish izanu hanizayssa bessishe de7ees guussakko.

Oge oosetidi de'izayssi beetishin hessa ogeza achara asi ha yishe de.izaysnne qassekka ogeza achan keehi darosooqeti beetizayti maata cililati qasse puute haythatikka diccidi beetidayssai kuwatidayssi de'ees.

Bedere he woqa mayo mayda asati keehedikka haaththe teketi kokkishe pisayssa xeellisheete izaytide heesappe qasseka haaththe sappe miixapi sheete iza asati miicishe qasseka ha beetto suna guussako

Ha'i wodey ooraththa oge ooththetishe deizayssi suchchanikka ogeze ooththetishe de'izayssi beettidees asati uttidikka hayssa waadhdhi ekkidinne ogeza ooththishshe de'izayti qoncidosona gussako

Gita timirrtte soo gelo ogeykka beettishini hessika gordetti de7isheni issi maccashiya qasseka sinthazan eqqada de7izayssi keehi beetees guussuko hayssika keehi lo7okko guussa.

Maatay maatatidi ekkisayssi issi misay woykko sowoy geexxettidayssa giddorakka gutha ogeti deizayssi ne mango mithati dogeti deizayssi beettanaw dandayide es kuussuko hayssika keehidi lo'izayssakko.

Mithi hichiti de izay si beettishidi hayssi michazikka korunte si ekkiti kowa immanas dandayizayssa bidanawu beettees dofe attene asatikka ekkiti hayssa xeellishe de7izayssi qoncana dandaydes

Sohoy keexxetidi de'izayssikka beetees. sohoza gidora oge bollara keehidi maatati lanqera lanqera loizayssi cililidi beetishin hayssika katamazi lo'o katama geeteti xeegetanawu danda'ees guussako.

aytinne keehi daro asati issife kitidi aqashati ulla giddoni wodhdhedayssa bookkishenne hayssa akaafa oykkidi izani quchchishenne goyishe de7oosona guussuko hayssika issifetethan ayti ooththizayssi maado immees

Puteti kehidi daro puuteti mitha puteti toketeti deizayssinne away puuteta gakkonna mala kuway bollara oojettida hissi de'ees guussakko puutiyayssi igitizi tuketizayssa gidikko keehi lo'o kuwatas maaddanaw dandayees

wora gidoni asati kehidikka ogey ooththettizasohuni eqitinne de7etes gidofe attinkka nam7u kushe dhoqo ooththidi issi kushesaa michidi biraqenekka malatishe kushen silke oykkida addezi qoofe woththidayissi beettes

Oge ooraththa ogede'izayssa gidora kawo oosanchata gidanawu danda'iza asatikka ha hametidi xeelishe de'izaysi qonccanaw danda'izayssi hayssa misilezan bollappe ezgetides guusakko.

oke bolla asatikka de7oo sona hayssa okesaka asati keeti waadhisaytinne qasseka dumma dumma miishatanne qasseka okesa nu geelxisie te isayti qoronteti gakkana mala maaddizayti de7oosona

Hokey keexxetti deizayssa achchanikka qasseka oke bolla ra qasseka boddokketemin qasse qecha keexxetti deizayssi qoncites hessa achchani guutha nayti timirte keeththafe bishe de'oo suna.

Puula bolla gede soo qassekka tapella bolla xafetidi de'iza qassekka aazakko ooththanasi woykko mayo siikanasi beetiza misilenne pidaleti beetishin nu oge bollara issi atuma nay humutishe de'ees.

Asati hara dereppe lo'on hashshu saro yadassa gizayssa gammo asati mokishshe de'izaykka ettasi qasseka ufayssa miishsha ooththidi qanxiti adhdhana malla bessishshe de'izayssika qoncanaw dandayeetess guussakko

Gamo dunguza shuraabe maydayti keehi daro asati qasikka oothishenne iza gidonkka gaamo zoone aaway tesfay adimasay ikka gacco baba gidon ootiza osanchati beetosona.

Keehid daro asat issipe gididi utidika de'osona, etika qaseka ahaysa kartone getetizaya gidoppe issi misha kesid haysan betosona, qaseka kametika kezidaysa malatetes.

firde keeththani ooththi eha oosanchaki beepti shini nitaakidofe issinozikka daro adde ta qushe dhoqo ooththidi qaala gelte sise de7izayssi qoncanawu keehidi dandayidees asatikka kuse dhoqo ooththide oosona

Issi adezikka keehidi issi ooso bessani qoodibaaga woykko be qofaa qonccisishe de7ees adezikka hayssi pirdde keethani oothiza adde gidanawu dandda7es gidoppe atini asati iza achara hinerakka eqqi de7oosona.

Xuufey izani xaafetidi de'izay keehidi gita dose malatiza miishatikka beetishin haysikka pirde keeththan asati xaafishe wotidaysa xaafishe oykkanasi besizaysanne a bolla qasse amaratora xafetidi de'izayssi beetees.

issi addey pirda keeththani ooththizayssi haygey bolla hammana dxefe woththidayssi i eqqidikka be kofa woykko qoi aga goacishidi hara asati yootidey ezgisie woykko siyishe deyanaw dandayi dees

Oydey asati uttanas si giigidi deizayssi deishin karemi qasseka feehidi issi addey uttidi deizayssi cililo bessani bettishe de'ees gidoppe attin hayssi sohozi pirde keeththi gidanaw dandayees guussako

biratara deizayssi oqey qasseka poge laachizizayssa ganonqo wordetida pees hayssi birataykka keehidi minnidi deizayssi qaseso aasatikka gelizida bessa masati seka qoncitees guussako

Kawo oosanchata giddofe sarotetha naagisiza issi addeyka sarosetha naagisiza mayo mayidayssi woykkopoolise geetettidayssika be qoodimaaga woykko qofaa qonccisishe keehidi de7ees guussako.

kaamey ogera bishe deisayssinne keehidi qasseka kaamezi issi misha caanisayssi caani diefishe deizayssi qoncites pumbadumma fidaleteti aay deisayssi alammay geetetti xaafetti dii de izayssi kaabeettes

aqashay kaafeppe geedi daro aqashay gubeyssaka anqashazi kufizayssa asatikka iitathata izappe peydi keesisie de izayssi beettanau dan idossako issi attun giedi deees

Kaame dumma dumma anqqasha keehidi daro anqqasha efidi qolishe de'ees. shaaraykka booththa shaaray killi salora beetishe de'ees. nay qasse mixa achan asati madabaren aatishe zokko bollara oyikishe de'izayssi beetees.

Oke bolla anqashati deizayssinne katamas geeshshatethi deizayssa iissanas bessizayssa asati issife kitidi keehidinne iza ooththizayti fixishe feytha ekki fithidikka giigissishenne taman xuugishe de'oosuna

Oke bolla keehi daro anqashati de izayssa quchidi feyixa oykkidiya hayssa giigissiza geeshshatetha naagiza asati ooththi shede ooso na cuufeykka xaafeti de izayssa bessooson a gussako.

ha7i wodey imettisa7oonetetha waraqata woykko fayda digitaley ayqetizayssi xuufey amarethurakka xaafetite izayssinne ingizathora bettizayssi konxi shini issiyaaddekka misile bolla nam7u kushe dhoqoothi iza bessishe deehees

issi maxasiya salo medhoo qoofey woththidayra qopfeza bollaka fayda etophiyasi gizayssa amarathora xaafeti deizayssa qoncishashe hayssa bessashe de7ayssu guussako izakka keehada zoyizayssane lo7iza macasiko

issi macashiya oyde bolla uttadakka sinthan miiddo kushe nam7ata wothada ha xeellashe de'ayus dizakka zo7o macasha geeteti shinne he qodu ma ga weykko qofa quncishanassi hayssaka oodashe deayus

Onatetha waraqata woyko fayda getizaysa ekanas issi Adey asahara imishe de'es.

Tophiya kuusha ministirey woykko aysso aaway doktore afi ahimideenne issi atte toppetishe deees deyta sinthanikka ciishay ciisha deisayssinne amarathora xoufe tophiya dijitale dijitale tophiya geetettizay deettees.

keehdi daro asati topbetishe deyooso na asatikka gita bessas hondopbetishe deishin issi addezikka issi addezara kuse sarotetha immishenne qasseka isas ufaysishe deisa issi icites

gize hidi daro asatikka dhoqa heerandeyissa kawo oosanchati issife gididinne telefishine woykko geehidi gita projekti qitetizayssa doydinneka iza gidduni haniza miishata kehidi akeeki wozna woththi xeellishe de7oosunna

Koronttey bollara eexxishiini keehidi daro asay tobbettishe de7oosona eta giddofe qassseka hayssani dugeha tophiya deriya ayso aawa kaapo xilahun kebbedeynne gaammo zoone ayso aaway beettishekka de7ees guussa.

Booththa shurabe bolla ha'i wode dooretida kawo giste woykko giste misile beetizayssa ha'i wode ha'i wode dooretiza kawoyssa mayidi qasseka hayssa qassekka oothisidi booththa qoobe izayssakka mayidayssati hametshe beetosona.

Gamo dunguza qoofey woththida asatikka qasseka meladiza asatinne qasseka waraqata bolla ha7i welde deelettiza giste oykkidi deyiza asatike hidi daro asati uttidi simiishe hanizayssa xeellishe de7oosona

Issi karetha Adey kawo osancha gidanawu danda'izaysa be qopa woyko qodimaga qoncisishe de'es.

Wogolo bolla ke'idi eqqidi asati de'osona. wogolozikka haaththe woykko abbay geetetiza gelishe de'ishin iza gidon eqqiza asati hay wode dooretiza kawo misile woykko giste getetiza shuurabiya mayi ekkidi de'osona.

Issi addezi ha'i wode doretida giste misilera de'iza giste shurabe maydayssi gaamo telebizhinne bolla be qodimaaga woykko qofa qoccisishe de'ees guussakko. iza bagarakka abay keehidi haaththay eelid de'izayssa sinthan daro asati beetosona.

Daro asati geehidi gita sohoytihiza azisxani uttidi tobetishe de'oosona kaho oosancha gidana dandayiza daro asati qodhe bollara booththa karabate geetettizayssaka qachidayti yeggidaytinne uttidi tobetishe de'oosona

Booththa shurabe maydara ha7i wode doorettiza kawo misile iza bolla deizayssa giste geetettiza misiley beettiza shurabe mayda issi macashiya kammo telefizine bolla be qoodima ga quncashsoyede ays.

Asati eqqidi de'izaytikka issioy ikka telebizhine daniza miisha qase project geetetiza bessan de'osona asatikka kawo oosancha gidanaw dada'osona keehi de'oosona.

issi addezi ayfe bolla manathere woththidi de ishenne miicishe issi kusheni mayke oykkidinne be qofa qonceshe deiza issi hayssan beettides izikka dumma dumma asa naytas gakkanaa mala bessiyzayssan qoncees

duke ha tophiya dere aysso aawaa kaapo xeelaon kebedey pe qofiso woykko qodi maaga qoncisishe deizayssi erettidayssakko misikka ekkidinne keehidi hayssan haasayishe de7ees guussakko

nam7u dere aysso aawati nam7atikka issife gididinne toppetishe de7oosona gidofe attini nam7atappe issinusi tophiya deree aysso aawa kuusha tophiya kuusha dere abi aymedenne hara dere asi deees

Kawo oosanthatiti ayfe bolla manaxife woththidayti toppeti sheedey oosona eiqa giddofe h kammo zoone aysso aaway hayssani kafo adimasu geetettizaykka qonchitides guussakko.

eechuu machanaytikka beettise de oosuna qasseka eetikka beettizayssi kamera giddon deizayssa gidishin haytikka xuufey xaafeti deizayssa icisi gizayssikka ingizetho fidalon xaafetidayssa bessise deeete

Issi sohoni asati keehidikka issippe gididi etaka kaamera denthida silkke beetishe de'ees. asatikka issoy issuwara tobetishe issi mishsha xeelishenne wurssishe de'osona.

he7edzdzu macatikka issife gididinne ici si giitettizayssa xuufey gamothora xaafeti deizayssanne amarethura xaafeti deizayssa qasseka qofiso qase tafella bolla xaafi besshise de:osona

issi dereppe hara tere bana si koshshizayssa afasiporte geetettizayssa ooththiza kawo oosancha diitirikka keehidi hayssa maashinin go7etti kestissinne eyta kaalli xeellisa eyita qasseka kaalethizayti beettoson

Heejzju asati ekkitikka de ooso na gidofe attinhi nam7uhu asata issi addesi be kushen go7etti dinni dumma dumma bussi bolla tani beshi shenne meecishe asatas qase qofa immi shenne zooretishe deees

sarotetha naagisiza kawo oosanchata giddofe tiraafike geetettiza issinozikka qasse garsafe bude bolla kezishe deizayssi bettana dandayi des hayssika tirafikeke hudi lo7okko

sarotetha naagisiza kawo oosanchati maara naagidinne eqqidi de7o sona attumatinne eeta giddone macanaya beettizayssi keehidi sarotetha naagisiza kawo oosanthati woykko kaalethizayti de7oosona

tophi aderey aysso aawa woykko kuushsha ministere geetettizay doktere abi ahimede hayssani hasu saro yada saa geshe asatikka mokkishe deizhayssi beettides hayssika qasse duge ha tophe adere kiline giddon gidana dandayees

Sarotetha naagisiza kaho oosanchati keehi dikka de7ishinne ise tikka qasseka be ooththizayssaza beyssa hanuta bessishe de7izayssikka issime dhoqoppe woththidaytinne sarotetha naagisiza may7o may7idayti beettosunna

Sarotheta naagisiza kawo oosanchati keehizikka saroteta naagissiza kawo oosanchati keethey keexetidayssa garssen eqqidi de7ishinkka haysanikka keehidi issipe gidi issi adey qodimaga immizayse ekishe de7oosona.

Keehidi daro sarotetha naagisisa kawo oosanchati uttidi tobetishe de''izayssa giddon issi addey qaseka be qoodhi maaga woykko ginxota giigisshidi qoncisise mayke oykkidinne haasayishe de izayssi beettides.

Sarotetha naagisiza kawo oosanchati issippe gididi tobetishe de'oosona. tobetiza asatikka uttidinne biirenne iskibirito oykkid keehidi qasse qofisiza issi sinthan imetizaysata kaalishe bee'ide dosona.

kaame bolla kaames shaako geetetti imettidayssi oonatethikka izaadde oonateth sunthi de7izayssi dumma dumma faydoti beettishe de7oosona hayssika keehidi issi miishamoori sarotetha naagisizayti hayssa demmanaw dandayidosona

Sarotetha naagisiza issi adde dham7u kushe dhoqu oth dikabe kushe zani issi miishabe qofa godi maaga qoncishi shenne qofaza asatas ike hidi himmishenne paatetha bessish deees.

Disii adde eqqidikka dumma dumma suufeti amarethura xaafettidi beettizayssa yootishe deees hayssika xuufezikka ha7i wode imettiza oonatetha waraqata qoncises addeza si sunthazikka kaalo qasseka kuusha ministere temesgen durunne geetettes

ha7i wode duuretiza gisti de iza misile oykkidayti warqata bolla misilezakka xaafidi ehidikka qasse giste misilekka oykkidi dizaa aayti keetti daro aayati uppe bolla gooshe qaxidaydikka beettosunna

issi addey kushe kumethi shurabe may7idayssi addezi eqqidi oychettida aqoodi maaga yootanas qofa immanas beettishe de izayssi qoncana dandayidees hayssika zo7o adekko

gammo du7ukuza wooththidi isa bollash baagiza bolla mayza asati qasseka hara tire ukamayo oykko zaysse geetettiza dere may7o mayda issi macash aketi giddon beetti shine hayssani daapo qasseka baxishe de7e ussona

kawo oosancha gidana dandayiza asati puute tokkidinne puuteza bolla biitta zaarishe de'osona issi addey hayssane akafa oykkidi puute tokkidi puuteza bolla biitta zaarise de'izayssi beettes guussaa

keehidinne iray bukkin qasseka biittazi keehidi munuqetidayssi woykko woday woddida bessani deizayssi hayssa muuse karsami deizayssa asatikka hametti xeellishenne silketa suxi sheetona qasseka xeellishe de7oo sona

be ammano kaalliza asatikka beettishe deettes eyta sinthani dumma dumma katthatinne ayfa ayfid beetosa kompeykka deizayssi ushshatikka haaththetada deizayssi abebatikka qaseka boncides

keehidi dalga bessanikka asati issife giditi tobekishe deisayti peettosona eytikka kawo osancha gidana dandayizayti bi7ireranne qofiso waraqatara oykiti keehi wozna woththidi sinthan yootizayssa esgishe de7oosona

Asati keehidinne uttidi tobbetishe de7izayti beettoosona gidoppe attin eeta gidoppe issinnozi kareetha koote mayidayssi bi7ire oykkidi waraqata bolla xaafishe de7ishinikka harati ezggishe de7oosona guussa.

tophiya derey aysso aawa woykko kuushsha ministire geetettizayssi doktere abi ahimedey eqqidikka dumma dumma be qoodimaga qofa qoncisishe beettishe dees guussuko iza sinthanikka xaafettidayssi deizayssafe yootishe de'es

tophiya derenne kare dere gathettiza issi atte woykko demmaqe mokkonne izasi sunthi geetettidayssi ayfe bolla manaxire woththidikka ambasadere kooteta maydinne deizayssi misilezan qoncites

tophiya forezidente saylle worqizewudeynne izira deyiza hara kawo oosanchati qeehidikka daro asati peettishe deyosona guussakku intikka keehidikka dhoqu giidi deiza kawo oosanchati qoncidosona

nam7u macasati eqqidiide7oosuna eetikka qasseka keehidi ooththiza dhoqa heeran deyiza kawo oosanchata gidano dandayo suna meta goeera topheya bandiraykka beettishe de7ees buussa

asati uttidinne de7oosuna peyssa beyssa cukan cukan gididi tobetiza asati issimehisha folesisay ti qudhe bollarakka qasse be suntharanne gelanas bessiza hanota woykko markatetha wuthida asatikka de7oosuna

Kaame bolla asati ke'izi caanetin kaameza bollakka asati dumma dumma miishshe gidkka geliyosoy etikka woxishe de'osona gidoppe attin hayssakka kawo oosanchay issi meto ooththanas danda'ees.

ooratha ooththoy oothetishe deizayssikka pooqe keeththe masatisayssi hayssan keexetishe de7ees hayssika qass biratataan buro booketidi kocheti ekkiza bessane haaththe gokgiza sinthani shuchchan oohxetishe deees

Korontte keehizi osetizaysikka hayssi kamezi korente diya miththata ehidikka essishinni iza bollakka oothiza asatikka konddona mala dafishe wothosona guussako hayssikka keehidi lo'o gidi po'anas maadees.

Oge bolla dumma dumma miishatinne ayfa ayfeti kaththa qommoti bayzettishede oosona booththu kushe kumethi shurabe mayda attezi huphe bolla karetha qoofe woththidayssika izappe shammishe eqqidinne haythe bolla silqe haasayishe deees.

gita kaamey asataka beyizayssi keehiti dees assa kaamiza bollaka dumma dumma miishati xaanettidi deizayti qasse saaxinetinne keehidi qasseka haaththe izan duuketizayti matabarati deettos

daro asati keehidikka uttidi de'oosona daro asati keehidi uttidi de'izasa sinthani biskilite bettes asati issi miishe oosettizayssa utti xeelliza attuma woykko pansa asati keehi de'oosona

Toho kuwase ka'izayssa xeelizayssi keehipe asati telebizhinne kuwase kaasay xeelishe de'osona . eetikka kuwase doomana kaasay geetetizassa kushe dhoqu oothidi ufayti xeelishe de'osona.

Ogey kessa bolla geetettizayssi ziqafe dhoqu giidi bizayssa bolla qasseka asati keehi uttidikka gita keehidi xaafettidi deizayssa nababishenne isas deiza misiletaka beyizayssi qonjano dandayides

Dumma dumma miishatinne ayfa ayfet bayzetishe de;iza gidoppe attin he kaththa bolla zo'o keeththatikka beetidayssa bollan hayssani kaththa ayfetikka paydetishe asatikka bayzishe de'osona.

Kaamey ogera bishe de'es gusako.

Booththa mayo mayida ichashu asati eqqidi de'ishin ettape issina macca na getetishin oydatikka atuma na gidishin adde nam'atikka qonxxa gixxida macca naynne atuma nayi

Oge bollara kaamey diishshnne bishe de'izayssi qoncana dandayi dees qasseka shaaray haakkidi beettes miithathtikka dumma dumma lo'iza sohoykka beettizayssi qoncidees gussukko hayssanka asati sheempi ekkana mala oothettidees

Xiide geetettiza mithi beettishini hayssi xiideykka shooqetizayssa qidikko keehi urdin shooqetikkokka wula si oohthettana u maado immanassinne wula gelanasika keeththe keexanasi maaddes guussakko.

Miisati de7ooso naa miizaykka soome doossappe issinoza geetettes gidoppe attin hayssa ni zo7o miziya sintharadeyshin karetha miisati izi guyra yishe deizayssinne woraykke hidi dhoqupidi zumati ekkiza bessan beettishe deees.

Bootha shuraabe mayida asati beettoosona eetikka ichachu asati bootha shuraabe mayidayti eqqidi de7ishini qonxxa gixxidaara issiniya maccasi getetishini issinozikka qonxxa gixxidayssi adekko issinozi bootha qope wothides.

Mizati beedoso na denba bessani izo ommizeya sinthara hamettishin karetha miizatikka isi kuyerayish edeyseynne keehe yaakkidi woraykka dhoqukki diizu matidi ekkeza bessane deees

dhoqu giidi ekkidi beettiza sumay deees sumazikka isa bolla mithatinne dumma dumma maatati ayfayfeti beettishini hayssikka qasse bollarakka saloy shaarara dilo7izayssi salo medhoy beettees

Cililidi keehidi denbeti ekkisa bessayte ees hayssa giddon aadhdhi hikka maatati dide izayssa giddora issiis woratikka mithatide izayssinne haakkidi daro gaworati issife shiiqi di de7oosona.

Heedzdzu macasharanne issi guuchcha attumanarate ishini issi macasharanne issi attuma nazara qasseka kushekoto kuche kuwase woykko kushe kuwase gisayssa ka ishe de'oosunna gidofe attini hayssani halati xeellosonna.

Gamo deres huphe kataman diza adebabayeyi betesi.

haylashoti keehidinne daro haylashoti issipe shiiqidi de7iza bessakko haylashoti keehidinne de7izayti hayllashoykka haaththe giddon de7iza medoosata geetettanaw danda7ishini haytikka haaththe baynna bessani issife shiiqi ichidi de7osona awakka yishe

issi addey booththa shuurabe maydi xuufey sintharakka isa bolla xaafeti deyssayssinne karetha qofe woththida zo7o attumanay issi miisha seelli shini isa achchara dumma dumma miishata qasse giigessiza asatikka beettosonna

Booththa shurabe maydinne dabbo nam'o kushen oykkidi issi addey eqqidi de7ees izikka addezi qoofey wothides iza kuyera qasseka dhoqu giidi worattidide iza zumayde zayssi qoncana dandayites guussako.

issi macashiya gammo dungusa maydara qassekakke hiti nu iza haaththe duuqatanne haaththeza gogisa shee de ayssu guussuku isakka jaamma aaththonara uttaha xeella sheedeyala

Issi attuma naay keehidi issi miisha xaafidinne dhoqu ooththidinne bessishe ayfe bolla manaxife woththidayssi xeellishe isade ees kuussukko isa sinthan keehi haakkidikka wurati zomara dhoqu uggidayssi beettees.

kaamere giddoni asatike hidi addetinne macati biitosona heessu macatinne oydu attumanati kaameza giddon uttiti bishe kaamera taka dendishinne miicishe kusheni bessishe deyoosona

Xaafetiza bessanne asati uttidi deishin be karatarakka naagi shini qasseka issi addezi huphe bolla shaashshe qaxitayssi uttidinne xaafishe deisayssaka eyti kaallishe de7oosona

xaafettiza asati maaran maaran gidfi eqqitinkka ha7i wodey imettiza oonatetha waraqa ta ekkanas xaafetishe de7i shimi issi addisi uddidikka eyta polisi shenne xaafishe deettees

Oonatetha waraqataka ekkiza asati xaafetishe de7ishimi issi addezi iza polisizayssi bi7ire oykkidi xaafishie de7ees issi macashiyakka uttada issi baggara be achchani poompera haaththe ochchada xaafashe de ays

ha7i wode imettiza oonatetha waraqata ekkanaska issi noya xaafi shimi qasseka issinozikka oonatetha waraqataza ekkanas ayfe ashara dendishe de izayssinne masgabetiso beettizayssi asatikka eqqidi xeellishe deizayssi deees

Xuufey xaafetishe deizayssi beettides xuufezikka xaabetishe deizayssinne xuufeza wursiza asati qoncidosona qasseka hara asikka hayssani xuufeza eqqiti xaabetisheni oolatetha waraqata ekkanas gishe de7ooso na guussako.

be ammano kaalliza asati dumma dumma gammo cima asatikka qasseka eqqidi deizayssinne issi miishan xaafettanaw eqidi maara naagidi eqqidayssi asati keehidi dariza asati denba bessani de'osona guussako

Ha'i wodey imettiza ogunatetha waraqata ekkanas asatikka maaran maaran eqqitinne hayssa ni xaafetishe de7izaytinne asharata dumma dumma bessi bollata ashara immishe beettizayss qoncana dandayides.

asati uttidinne de'osona he asata macatikka uttidayssa giddoni issi addezi huphe bolla qoobe wooththida issi issi miisha utti xeellishe de'osona issi macasha oonatetha waraqata oykkada ha xeellashe de'ays

Toho kuwaase kaa7iza toho kuwaase kaasanchati keehidikka issipe gididi salo medho shuraabe mayida eti beettishini shuraabeza bollaka guye baggara paydoy xaafettidi de7izayssika izika paydoy beetetishenne issipe gididi isinoza dhoqu oothidi des.

To kuwase ka'iza kasanchata giddoppe nam'u nayti de'osona.

Tooko haseeka iza kaasanchati beettosunna eetikka eqqi de7issini heetikka zu7o mayda adtetinne qasse nam7u macati eyta kiton beetishin qofe woththida issi addezi issi miisha oykkidi dees.

tookuwase kaisa tookuwase kaasanchati keehidikka kuwaasiza goole geelthidi issife gididi ufayettishe deyizayssinne miicishe issi bolla shiiqizayssi hayssan qoncidees kuussako

denba fessani tookku haaseka iza kaasanchati keehidikka tookku haaseka iza issiza kowasiza goole geeththidine issoy isso hara issife uddumettidikka ufayssa bessishe de7oosuna

To kuwase ka'iza maca kasanchati Issippe eqidineka issi medho kalthe aathidayti, zo7o medho kalthe athidaytinne bootha medho kalthe aathidayti bootha shurabe mayid karetha qonxa gixidayti de'etes, eta achara ha eta kasiza kasancha issi adey eqi de'es

too kuwaaseka iza kaasantha tifi hedi shiri issidozi socizayssa sarsana si isota achchanikka issino botha curabe laydayssasi qowase saax helisi de7eis guursako hayssika keehedikka fayatethasinne bolla minthethana maadde

To kuwase ka'iza toho kuwase kasanchati keehid eqid de'osona .

ha7i wode ooratha sunthi kezidayssi izikka saparikoome geetettizayssas qofhiso immisiza nam7u asatikka sintha naadhdhi ekkiti shin issinozi kezidikka keehidi asatas faatetha immishe deizayssi ne duma dumma xoofeti xaafettidayssi qoncides

karethaha miishiyani aype bolla xeellashe misi macasha filqetxa xeellashenne isiyai qiiadanne hayfoti etokololoji geetettizayssa qoreta zimiisha xeellashe ede shimi missih addesi izokko bolla koshe wochi izi achchama ekkidee

Issi ade qassika silkke kushen oykkidayssi miiccishe silkke xaafettishe qassika amarathora daro pidaleti de7izaza xaafidi bessishenne heytas ha7i wode diza saffare geetetidayssa go7ettana mala qofisishe de7ees.

tekinolochi ha7i ooththida mashsha masatiza hoykko faase masatizaysi guutha mashshay iza gidduni gelidi deizayssi beettes hayssika keehi qanxana qara meeshea giddofe issino geetettes guussako

teknoloji ha7i oththidayssi hayssika qasseka age hidi issimi shaan gase woykithtsanassinne ashyagidilo oththanas bessizayssazi qoncidayssika dumma dumma gala metanikka beettizayssi so7oy karethakinne salo medhotinne cililo deees

ha7i wode silkini woykko teknoloji geetettiza miishen go7etidi issi dumma tumma okira de7is hayssa xeellishe deees si asi hayssa xeellishe dei shini hayssika keehidi bollara karethka iza bessizayssazi dees

Teknoloji ha'i giigisidayssi issimisha ooththanas bessisa mashiney de'izayssi qoncana dandayees hissa bolla mashiniza bolla beettiza xuufey dioosi ci hi geetettizayssi bosc giidi gamuthoranababetes.

Haththe wadhizayssi woykko asati keehidi shuchchaninne simmindotatan hi keeththa keexxi shini waadhiti maaddizayssi hayssa ni woykko haaththe waadho wogisayssi isa misilezi qoncites kuussako

kame bolla asati qasse issi miisha caaniti dizayssi beettes gidofe atteni issi adde zaranne issi macashshara kameza bolla caamidi sugishe de7osuna hayssika ke hidi issi fetetha maado koshshees

Kaame keehidi oge giisishenne biitta bookkishe te izayssi qoncides mithatikka keehidi barzaafe mithati lo7iza lo7iza bissatikka beettishe de7oosuna hayssika keehi topheya dichchanas maadoo immanas dandayees.

nam7u ooratha kaamey hara hara medhoy qasseka beettishe de7ees kaamezasi sintha baggara issinozasi ciishshay de'ishine kaameza bolla qasse issi booththa kaame si ciishase deyana dandayees guussakko

Abay keehidi daro haaththay eelidi deyassa besani wogoloza bolla qasse asatikka xeelizayssi be deriya woga mayuwa mayizayssi asatikka wogoloza bolla uttidayttinne haaththaza miyen cadishe de'izayti

issi kaame ogera haysi deees asatikka haayisaytinne kire bizayti beegdosona tophe habandira misileyekka bollara qachettidi deizayssi ogeza bollara beettishe de7ees guussakko hayssaska asi aadhdhana zeebra geetettiza oge qoncites

Hareti keehidi qachettidi deizayti usuppun woykko laapuno gidiza hareti beettosona eeta sinthane asatikka keehidi beettizayssinne gu7eraa kametikka deizayssi qoncites guussakko

Kaame ogera haayishe de7ees kaameza achchada qasseka motore issi motore addey laaggi diyizayssi beettana dandayides guussukko kaamezikka hayssi motorenna zikka be qofa wothi diibphizayssi qonxanawu dandayides.

lo7o kaame sargesi giigidayssi woykko dinkisas keehidi kiikidayssi kameeza bolla qaseka ciishshati beettizayssi coo ciishshati cilimiltayti booththu pudhitayti beettizayssi ooththeti beyizayssi qoncanawu dandayidees.

Kaameyi keehidika wodhidi oge basid lo'ethishenne issi misha madishe dixaie qonce gidides.

Ogiya bollara guuththa bishkkilitiya oyqqidi bizanne hamutishe diza daro asati ikka eetappe sinththan issi na dizayssi dees gussakko hayssikka lo'okko.

Oge bollara hare gaare bishe deees hare gaareza bolla issi addey eqqitikka gaareza siihu doroza oykkidi harezawas laaggishe de'ees guussukko hayssika keehi deebe ooththo qofa woththe bishe deees

Oge bolla kehid daro kaamel beettes hayssa kaamezi ahpozakka aysidi beettizayssi teeshin kaameza giddora asatuy kaameza hige bizayssi aphizayssi bizayssinne bizayssi beettosuna goossaqo

Biskilite woykko guutha kaame geetettizayro asatikka laagishede oosona hayssani qasseka korjo huzokko bollara woththida bayida asatikka keehidi laagishinne xeellishede oosona guussakko

Oge bolla nam'u asatikka beettishini sintherateza ussi addezi hapiskilite geetettizayssa kaano guutha kaamiza laagidinne woxxishe yizayssikka isa kuyura issimakka deizayssi qoncana dandayides.

Kaame bolla anqasha miishata keehidikka daro asaki kaamesa bolla kezizayti anqashataka dumma dumma miishata caannishe deizaytikka qarcata wustishe deizayti beettosunna.

heedzdzu toho izisdeisa kaamey woykko bacajje geetettizaarakka hedzdzu basazeti ekkidide oosuna izas guye baggara qorqoroda de iza wula sukoy laameray qasseka ooththetidi de izayssi gidofe attin tafella bolla xuufey deizayssi qojide

kaamey oge giigissishe deyizayssanne asatikka qasse issife gididi ogeza lo7athise deizayssi beettides hayssanka keehidi xaphora deiza mithi qanxettidayssika beettana dandayides kuussakko

oge bolla kaameyiishe deees kaameza aththanikka nam7u asati qaameza achchada gede aadhdhishe de izayssi beettides kuussakko kameykka keehidi asa nayti issi bessafe hara bessa eesun gakkana mala maaddees

Asatikke hidi eqqidi de isayti beettishini qasseka hayssan tophiya shuraabe mayda issi macasha eeta giddon beettays gidofe attin cililida shurabe mayzaerakka doothu shurabeta mayda asati dey oosona.

Pooqey keehidika Gita pooqey betesi,

Asati cugan cugan eqqidinne dumma dumma miishata tobetishe deo'ssonna etha guye bakaraka qas silke faydoykka dei'zayssinne xuufeti xaafetidi dei'zayssi xafettid de'zay guussakko.

heedzdzu addeti beetosona heedzdzu addetikka qasse eytappe nam7atikka duuna bolla duuna tewcizayssa woykko maske geetettizayssa woththide shin giddon deizayssi ayfe bolla manaxire wothin izas guye baggarakka xuufey amarethora xaafeti deiza taapellay de'ees

Pooqey keexettidi dizayssika keehidi gita pooqey beettishin pooqeza achanikka inggilizethora xaafettidi de7iza xuufetikkka iza sunthu bessizaytinne uddufun tammu persentte wuridese gizayssa xuufeyka beetees.

ooqey geetetti diide izayssi keehdikka abbe jugan cugan ziqqafe dhoqu giidi biidi keexxettidiide iza pooqezi qonci shimi iza bollarakka koronte gede aadhdhi diibphizayssi beettana dandayides gussakko

sohoy keehidi keexxettidi deizayssi ooratha sohoy beettishini iza sinthera ciishshati kehidikka pudhishe de izayssi beettihes kuussukko hayssika qaala menti ettida ooratha sohoy lo7izayssi keexetti dee.

amaretho fidaaliyani xaafettidi deezaa xupuufey keehidi beettizayssika issi miisha qoncesishenne qofisishe de7ees guussakko hayssika qasseka nam7u damma tammanne ichachu marotetha laythani ichachu tammanne issi noozatha hedzdzu tammanne ichachu tirfe kifufile gizayssa woykko shaako gizayssi koncite

Keehidi soo lo'idi oosetidayssinne korrinthe izara eexana mala giigizi de'iza bessayka keehidi beetishe de'ees. bollara dizaysi bootha qalamen tiyetida sohoy hayssa misileta bolla qonccidees.

pooqey ooththetishe deisayssi wancites pooqesikka ooththetishe deisaysaza maaddanas gizayssika xuufeykka ingilizetura xaafeti deisayssi faydotikka usupu thetanne woykko usupu shanne issu xeetu geexe hafetti deisayssi dees

dumma dumma misileta saallidi xeelli saytikka hayssani soo7o keexettiza bessani woykko okeywaanidi ooththetane gizayssas misile saallidikka isani misilezami deyidinne qoothanas harcishe de7oosunna

Pooqe keethi oorathi ha'i keexetidagekka beetishe dees. Istta gidon kaamezikka dumma dumma miishsha ehidi gussishe dees. qassekka haray koritheti woray bolara asa nayti daana mala oosetishe dizay beetees.

keehidinne ufaysiza adda keehidi beettiza pooqey ooththettidi de7izayssi pooqezas garsan qasse koronteti keehi eexxishe de7izayssinne pooqesa sunthi qasse amarethora ayati girandi mole geetetti xaafettidayssi beette

topheya giddon keehidi eretida gita yumberesti geetettizayssi hazisika wolayetha sodo giddone beettiza wolayetha soddo yumberesti gelo okey beettizayssinne tamare nayti kezi gelizayssi beettosona

amarethura xaafetidi de'iza xuufeykka hayssan qofisosso qoncishe hesika dumma dumma timirten tamaridayti be tama didayssa be oosacha metani hayssani imettidayssan qofisees

Timirte keeththa giddoni kare dereppe yiida issi addey tamare nayta tophiya deremi bessishe deees keehi gita ba maxaafe oykkidinne addezi maxaafasa bolla bollara qushe dhokku ooththi aype bolla manaxife wothidayssi nayta yootishe deees.

timirte keeththan yelaga nayti keehidikka issi me dheo may7o may7idayti hoykko yonoformeon geetettizayssa mayidayti uttidi deyise kaallishe de7oosona topbettiza eyta qasseka soo asatikka yiidi eyta guyra eqqidi de7oosona

Heethxu asati beetti shini issi addezi issi indoyssike hidi daro maxaafe ta iza nababana malasi tamare naytas go7ettana malasi issi ahayssi addesi imishe deees guussukko hayssikakke hidi lo7o bessee

Timirte keeththa achchani tamare nayti keehidikka de7osuna tamare nayti issi medho mayo maydayti pichizayti keehidinne hayssani timirte tamarizaytikka betti shimi hakkidi fooqiikka oorath ooththetizay beettanaw danday

Issi addey dugeha desphiha kilile timirte keeththa giddoni boykko timirte biironi haniza miishataka keehi asatas qoncisishe deees asatikka hayssa wozna woththidinne qofiso oyqishe siyishe de7ooso.

Timirte keeththa giddoni damari naytikka pilgetha maxaaf efe xan'a ishine qasseka ha'i woreseka tophiya kaho timirte keeththa kaallestiza timirte ministere biraanu neggaranne tuke ha tuphe pere aysso aawa kafo xila'on kebedera hara asatikka thheellishe de'osona.

timirte keeththani tamare nayti keehidikka utti akekishini timirte topheya timirte aysso aawa profesore birano negga geetettizayssi huphe bolla mana xire woththidi etara utti kaallishe dees

Issi timirtte keetha gidanassi danda7iza sohoy oosettidi de7izayssi beettishinkka hayssa bolla qasse ko7ay de7izayssa giddorakka away aadhidi poo7issishe keehi beettees guusakko tamaresonika lo7idi oosetidayssi beettes.

Tamare ketha gidon issi medho mayo mayidi Hasan yuni porime mayo mayidi tamare nayti pilgidhe xana'ishe de'etes heytika qaseka wursishe de'osona

Kaame oge bollarakka hayssani biita keehidi de'ees hayssikka oge bolla biitay keehidikka oge dizayssi aakidi daana mala baasa baasishe de'izayssi qonccideskko

dumma dumma okekke hidhi daro oketi issi fessabe hara bessa banas maaddizayssi ooththettishe de7izayssinne folettizayssi qoncites kuussakko hayssi qasseka dhokku gidi de ishe bollara bishe beettishenne kaameran qassekas eketidayssi qoncite

Sarotetta naagissiza asata giddofe kaametikka bizayssanne yizayssa naagiza asati kaame heyssi kaame eqissidinneka haysassi kawo fiqade woykko izi qassika ekķidayssa qofa qoncccisishenne oychishe de7oosona.

Oke giigessiza kaamey woykko dozore geetettizayssi ogey baassi dima giigesshishe deizayssi qonjana dandayides hayssika ke hidikka ogey iiti dayssa lo7athanassinne asa naytikka izara hamittidi elesidi issi derefara dere gakkanaas maaddiza bessakko.

Issife gididi daro asatikka tobbetishe dizaytinne silkketa qasse xeeellishe de7izaytikka eeta eeta sunthi sinthani qucettidi de7izaytikka de7oosona guusako hayssika lo7okko.

Oge bolla keehi daro asati eqqidi de'izayti beetishe izata goyera kaamekka gede bishe beetees. Hayssan ogezi giigizayssakka xeelishe tayyo hayssan qasse qoncanaw beetidees. guusakko.

ooratha ogey ooththetishe de'ees ooratha okezikka ooththetishe de isayssa keehdi daro asati eqqidine xeelishe de7oosona kaameykka ogeza bookkidi gigishshishe de7ees guussakko

Oge oothishe go'a imanas besiza keehidikka keehi giigidi de'days hayssan qonccides hayssankka zugata oothishe maadanas kaametikka hayssa issippe caanishe de'osona.

Pooqay keexxettishe de'iza issinne qasseka keehidi dumma dumma miishatinne ooratha oogeti oosetiza issa giishin biittati caanettishe de'izayti de'oosona guussakko. Kametikka hayssa keehidi ooththishe beettosona.

Kaame woykko dozore getetidayti oge go'ishe deetees. ogezi dhoqu ziqi gi iitidayssa goyishe giigisishe hayssan betees. asatikka iza lanqqen beetishenne muuzetikka beetosona guussikko.

Xuufey xaafettidi amaretho pidalen de7izayssi beettishini hayssi xuufezikka hameettiza bessan etasa di7iza litire biraasa aaza keene gizayssaka enttas de7iza kilometiren bessishe de7izayssako.

Haaththi keehidi elidi de'izayssa teqqidinne shuuchchazika haaththeza keehi gimbidi shuchchzan teqidi haaththezan ellisishe dizayssinne qassekka oosetishe de'iza osoy ooraththa oosoy woykko ogge beetes guussa.

Haaththe hisera gogidi paayatetxas geeshsha haaththe asati go'ettana mala isa ooththiza asatikke hidi xillishe de7o sona puutha qoofey huphe bolla woththida adde tikka beettishe de7osonan guussako

Be dere woga may7o mayida asati qasseka haaththe bomba haaththe kogizayssa qidofe kushe meecedishe beettosonna hara asatikka ke hidi adde asati beetti shini merkanikka gettise dees

haaththe keehidi geessha haaththe ekokishe riisaysseza haaththe same karetha gootha naytikka yelaga nayti meecetishenne issoy issarakka miicishenne kiliccishe deyosuna guussakko hayssika keesi payateth as loo7okko

haathey izara kogiza pessanikka haaththe kogizayssa see7etin asake keehidi isa oossiza iza oosanchatikka gigeshise beyetes gursako hayssika asa naytas keehidi geeshsha keeththassinne fayatethas maaddes

Issi macashiya yarkane wothananne bombabe haaththe duuqashe deayssu isaka keeyada hinera hinera nam7u yarkane wotha duuqashe issi baggara aaldhada qassekaka duuqashe deayssu guussukko.

Gaammo dungguza qoope wothidayti qasseka eeta giddofe issi addezi cililo maata nu dere idinthiza issi woga maata kushen oykkidayssi hara asatas yootishe beettoosona kara derettikka beetette.

issi miishey isani yaaniza sofooy beettiza siqonxano dandayides issi miishey isani yaanizasohoosikka aaze giikko hayssi woy sheeshsha soo woykko dumma dumma miishati ooththettiza woykko eqati uttana bessisa keeththe gidanaw dandayees